Mmarima bebree, mmaa nso ka ho. Mmarima no eb baako gyina hɔ, na ɔbaa baako nso gyina hɔ. Krataa gya bi anim. Twerɛdua ka ho, na pono si wɔn nso anim.

Barima a ne tiri ho yɛ tuntum kura ɔkasamu. N'atareɛ no a ɛhyɛ no fufuo wom. Nnipa bebree gyina n'akyi, na ebi de ne nsa agu wɔn ti. Ebi nso kura ahomatorofoɔ de reyi mfonin. Ebi hyɛ atare tuntum, ebi nso abue wɔn ano.

Nnipa bebrebee a wɔasa line, box si hɔ, pono si hɔ, bi nso tetetete wall so, bi ataadeɛ yɛ fufuo, fam hɔ nso yɛ nnɔteɛ.

Mmaayewa ne mmarima bi resa. Wɔn ani agye yie. Biribi gu wɔn kɔn mu, na ntoma bi nso bɔ baako ti. Mmaay mmaa mpanimfoɔ bi nso te nkyɛn a wɔreseresere. Akonnwa a wɔte so yɛ tuntum. Wɔn tirinwi nso yɛ tuntum.

Asaase pɛsɛɛ so a nnipa bebrebee egyina ɛso. Ebi ɛhyɛ kyɛ, ebi nso ɛhyɛ nos maks. Ebi nso ataade a wɔn hyɛ ɛyɛ tuntum. Ebi asi wɔn tiri ho kwarekware.

Dan a wɔapenti mu fufuo. Carpet sɛ fam hɔ, na akonnwa si hɔ. Nkon akonnwa a ɛsi hɔ no, sumiiɛ kɔkɔɔ da mu, na sumiiɛ nso a ɛyɛ ahaban mono dam. Ahaban mono nso wɔ ne nkyɛn, na mfonin bi bɔ picture no a nipa tuntum dam. Egya nso wɔ mu.

Mmɛrima beberee, mmaa nso bebree. Mmɛrima ne bi ɛhyɛ ataareɛ soro fufuo. Ebi nso ɛhyɛ tuntum. Kraata ɛda bi anim. Na kuruwa nso esisi bi anim.

Mmarima ne mmaa mpanimfoɔ wɔ dan no mu. Ebi mmarima no bi hyehyɛ ataare fufuo. Ebi nso hyɛ batakari. Na ebi batakaari a wɔn hyɛ no n'ahyɛnsodeɛ yɛ ffuo ne tuntum. Na ebi nso ahyɛnsodeɛ nko. Nkonnwa sisi mu.

Mmaa mmienu te hɔ. Baako gyina hɔ, na deɛ ɔgyina hɔ no atadeɛ a ɔhyɛ yɛ ahabammono. Ɔbaa no a ɔte hɔ no kura krataa. Baako nso bɔ duku fitaa. Mpa si ɛdan no atifi. Cupboard nso si dan no ho.

Mmarima bebiree, ebi ɛte hɔ, ebi nso egyina hɔ. Baako a ogyina hɔ n'ataade ɛyɛ bibire, fufuw nso ɛka ho. Na kɔkɔɔ nso ɛka ho. Krataa ɛda n'anim. Na baako nso te hɔ a omiamia ne fon so. Baako nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Dan kɛseɛ, pono da dan no ano. Pono nso si dan no mfimfini. Na kuruwaa nketewa nso sisisis pono no so. Nkonnwa si wɔ. Nkonnwa no bi nso si hɔ a sumiiɛ da mu. Pono no nso bi si ɛdan no atifi. Ahabammono a nso si corner mu hɔ.

Nnipa bebrebee a wɔasa line. Hyɛn si wɔn atifi. Dadepɔnkɔ nso si wɔn nkyɛn. Ɛbi hyɛ ahwehwɛniwa, na bench nso si ɛbi nkyɛn. Ɛbi nso kura krataa, na ɛbi nso gyina hɔ a wɔn nsa gu wɔn ho.

Pon esi hɔ. Kɔmpiuta esi so. Na kamara nso ɛda so. Krataa nso ɛda so. Akonwa esi pono no anim. Shɛlf a yɛahyehyɛ nkrataa bebree ahyehyɛ mu.

Book shelf a yɛahyehyɛ book wɔ mu, mfonini nso hyehyɛhyehyɛ mu. Akonnwa si hɔ a suneɛ da so. Carpet sɛ fam hɔ, pono glaase nso si hɔ.

Nnipa bebree a wɔretutu fam, wɔn ho ayɛ fii yie. Na fam a wɔretutu no, bi gyina amona mu a nsuo wɔ mu. Bi ataadeɛ a wɔhyɛ no, n’ahyɛnsodeɛ yɛ bibire, bi kura sɔfi. Bi nso so pan.

Mmaa ne mmarima bebree. Mmarima no bi gyina hɔ, ebi nso tete hɔ. Wɔbobɔ nose matsk. Mmarima no bi hyɛ ataade fufuo. Ebi nso akokɔsradeɛ. Ebi nso hyɛ kyɛ a n'ahyɛnsode yɛ kɔkɔɔ. Ebi mmaa no bɔ duku. Duku no bi yɛ fufuo na ebi nso yɛ kɔkɔɔ.

Akonnwa si hɔ. Pono nso si hɔ, na pono no so no, kuruwa ketewa bi a ɛsi plate so si so. Ahaban mono nhwiren bi nso hyɛ tokuro mu hɔ. Ahwehwɛ bɔ ban no ho.

Ɛdan kɛseɛ, kapɛt ɛsɛ hɔ. Pono nso si ɛdan no mfinfini. Pono ɛnso si ɛdan no atifi. Mfoni nso bɔ ɛdan no ho. Akondwa si hɔ a sumiɛ da mu. Laet ɛwɔ hɔ , bɔɔb nso bobɔ hɔ. Ɛdan no mu ayɛ fitaa.

Dan a stairs wɔ mu. Pono si dan no mfimfini, na pono baako nso si ɛdan no mu atifi. Akonnwa si kɔ. Carpet sɛ hɔ. Kaneanso bɔ hɔ.

Mmarima mmienu a wɔkita tuo. Baako hyɛ ahabammono atadeɛ, na ne fam no yɛ kɔkɔɔ. Baako nso hyɛ ahabammono, na wɔn nyinaa kura tuo a wɔn nsa ta tuo no so. Nwura nso wɔ wɔn akyi.

Mmarima bebree gyina dadepɔnkɔ so, bi hyɛ ataade fufuo, na bi nso hyɛ ataade tuntum, bi nso de adeɛ abɔ wɔn ti. Wɔkura frankaa. Frankaa no ahyɛnsodeɛ no, kɔkɔɔ wɔ soro, tuntum wɔ mfimfin na ahabanmono nso wɔ aseɛ.

Mmarima bebree ɛgyina hɔ a wɔn afira ntoma. Ebi ntoma a wɔn afira ɛyɛ fufuo. Mmarima no bi nso te hɔ a kyinneɛ ɛsi wɔn so. Wɔn nnan ɛsisi fam.

Mfonin a ɛda ban ho Mfonin no so nkonnwa. Bi nso so pono. Mmaa no bi nso apagyapagya wɔn nsa, na wɔn tirinwi yɛ tuntum.

Ahyɛn bebree, hyɛn no bi yɛ kɔkɔɔ, ɛbi nso yɛ fufuo, ɛbi nso yɛ tuntum. Na helicopter baako si hɔ. Nwura bebrebee wɔ wɔn akyi. Number plate nso bɔ car no so.

Mmarima ne mmaayewa. Mmarima nobi te hɔ, na ɛbi nso gyina hɔ. Computer si wɔn anim. Na ɛbi nso stadeɛ a wɔhyɛ yɛ bibire. Ɛbi nso hyɛ fufuo. Ɛbi mmaa no ni abɔ wɔn ti.

Ɛhyɛn mienu, baako ahyɛnsodeɛ ɛyɛ bebree, baako nso yɛ kɔkɔɔ. Nnipa bebree ɛgyina wɔn akyi, na nnipa no ɛbi ɛhyɛ ɛkyɛ. Ɛkyɛ ɛbi hyɛ no yɛ tuntum, ɛdan bebree nso wɔ wɔn akyi.

Nwura beberebe, nwura no wɔ fa ne fa, kwan da nwura no mfimfini, hyɛn nam kwan ne mu, na hyɛn no ahyɛnsodeɛ yɛ ahabanmono ne tuntum. Wiem mu nso da wɔ, mmoa nso gyinagyina wɔ.

Abaayewa a ɔresere akoto, ne na n’ataade soro a ɛhyɛ no yɛ kɔkɔɔ na ne tirihwi nso deɛ tententen kɔsi ne to. Adoe si ne nan so na ndoe bebree nso gyina wɔn nkyɛn. ahabanmono nso wɔ n’akyi.

Nnipa bebreebe a wɔn asɛ laen. Ebi atade a wɔhyɛ ɛyɛ akokɔsradeɛ, ebi emiamia wɔn ahomatorofoɔ so. Na ebi kora krataa. Na ebi nso ɛhyɛ ahwehwɛniwa. Na deɛ wɔhyɛ ahwehwɛniwa no, biribi nso ɛhyɛ nasum. Ebi kora wɔn baag.

Car a anim nyinaa amoamoa. Nnipa no bi gyina nkyɛn a Phone tare wɔn aso. Ɛbi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ car no. Dua nso wɔ wɔn akyi. Ɛdan wɔ wɔn akyi. Ka ɛhyɛn nobi nso si wɔn akyi.

Mmarima ne mmaa tete hɔ, na wɔte nkonnwa mu. Ebi rebɔ wɔn nsam, ebi kura twerɛdua, ebi nso, krataa da wɔn anim. Bottle nso sisi hɔ, na mfonin a nnipa a wɔhyɛ atade tuntum ne fufuo nso bɔ hɔ.

Nnipa bebreebe a wɔnam anwea so. Ɛbi de biribi abɔ wɔn ti. Ɛbi nso bɔ baage. Ɛbi nso hyɛ atade fufuo, ɛbi nso hyɛ tuntum. Ɛbi nso hyɛ ahabammono, na ɛbi nso atadeɛ a wɔhyɛ yɛ bibire. Ɛbi te pɔnkɔ no so na ɛbi nso nam fam.

Mmarima ne mmaa. Nnipa ne bi egyina gyina ɛhyɛn mu. Na baako ekura maek. Ebi ataare a wɔhyɛ yɛ fufuo, ebi nso ɛyɛ kɔkɔɔ, ebi nso deɛ ɛyɛ tuntum, ebi nso deɛ kɔkɔɔ wɔ n'ataade nom.

Mmarima bebree a wɔrenante. Adeɛ bɔ ebi akyi, ebi nso kura wɔn bag. Ɔbaa gyina me nsa benkum so, na ɔbaa no ne tirinwi yɛ tuntum.

Mmaa bebrebee a wɔtete hɔ, bi te akonnwa kɔkɔɔ so, bi nso te fufuo so. Baage da bi nan so, bi nso hyɛ ahwehwɛniwa. Na aweneɛ da wɔn kɔn, bi nso chain da wɔn kɔn mu. Na mmaa ne bi ɛresere, bi nso ada.

Dan kɛseɛ a nkonnwa sisi mu. Nkonnwa no bi yɛ fufuo, na ɛbi nso yɛ ahabammono. Kanea si mu, na nnua a wɔabobɔ nso si mu. Carpet sɛ mu.

Mmaa ne mmarima tete hɔ. Barima baako gyina hɔ, na nea ogyina hɔ no gyina camel akɛseɛ bi akyi. Mmarima no hyehyɛ suit. Mmaa no nso hyehyɛ ntaare a ɛyɛ bibiri na baako nso yɛ kɔkɔɔ.

Nnipa bebrebee, hyɛn nam nnipa ne mfimfin, na mmarima gyina hywn no mu, bi nso taretare hyɛn no ho. Bi hyɛ kyɛ, kyɛ a bi hyɛ yɛ kɔkɔɔ, na hyɛn no nso ahyɛnsodeɛ yɛ tuntum.

Nipa bi a ɔhyɛ kyɛ te pono n’akyi, na kyɛ a ɛhyɛ no ɛyɛ tuntum. Computer si n’ani na ne nsa da computer ne so. Krataa da n’anim a twerɛdua no kura no, ahomatromfoɔ da pono ne so, na krataa nso a yɛatwerɛ mu nso da so.

Mmarima bebreee, wɔn nyinaa hyɛ nose mask. Ɛbi hyɛ atade fufuo. Ɛbi nso bɔ tie wɔ wɔn atadeɛ no so. Ɛbi hyɛ atadeɛ a n'a n'ahyɛnsodeɛ yɛ bibire. Na wɔhyɛ helmet. Ɛbi nso atadeɛ a wɔhyɛ yɛ ahabammono. Wɔnam fam.

Nnipa bebreebe a wɔn anim ayɛ seresere. Ebi nso ɛhyɛ kyɛ. Eb nso kura frankaa a n'ahyɛnsodeɛ fufuo ɛwɔ mu, ahabanmono womu, kɔkɔɔ wɔmo, tuntum wɔmo a mmaa ne bi apagyapagya wɔn nsa.

Mmaayewa mmienu a wɔgyina hɔ. Wɔn tiri nhwi yɛ tuntum. Baako ɛhwere na wɔde adeɛ fufuo ahyehyɛ wɔn nsa. Wɔn ntaadeɛ a wɔhyɛ nso yɛ fufuo. Mpa sisi wɔn akyi a nipa da so. Na ntoma a ɛsɛn mpa no so nso yɛ fufuo.

Mmaa ne mmarima. Abibifoɔ ka ho, Aborɔfo nso ka ho. Ɛdan fitaa bi si hɔ, na nnipa no a wɔgyina hɔ no bi bɔ baage. Ɛbi nso hyɛ mpaboa tunyum. Ɛbi bɔ baage tuntum, Ɛbi nso tirinwi yɛ tuntum.

Nnipa bebrebee. Ebigyina hɔ na ebi nso te hɔ. Ebi tiri nhwi yɛ tuntum. Ebi nso hyɛ kyɛ fufuo. Ebi nso bɔ nose marks. Na ɔbaa baako te akonnwa so te pono akyi. Nnoɔma babree gu pono no so. Anhweneɛ gu so.

Mmɛrima ɛne mmaa, mmofra nso ka ho. Na bɛrima atam abofra baako abɔ ne bo. Ataade soro a ɛhyɛ abofra no ɛyɛ kɔkɔɔ. Ɔbaa nso a ogyina ne nkyɛn ɛhyɛ ataare tuntum. Nsuo ɛda wɔn akyi. Na shipo nso si wɔn akyi.

Pɔnkɔ fufuo ne ɔbaa nso a ɔgyina honom, n'atade soro yɛ fufuo. Mmarima no bi nso gyina dua ho, na ebi nso, pɔnkɔ gyina wɔn nkyɛn. Nwura bebrebee, nkonnwa si hɔ, na bag nso si hɔ.

Tv si hɔ, deck nso wɔ hɔ, mpa si hɔ a nnipa mmienu te so, barima ne ɔbaa, barima no hyɛ ataadeɛ soro tuntum, na ntwerɛeɛ bi nso a ɛwɔ TV ne so.

Dadepɔnkɔ si hɔ. Nnipa baako gyina ho na nnipa mmienu nso gyina n'akyi. Wɔn a wɔgyina n'akyi no hyɛ ahwehwɛniwa, na deɛ ɔgyina dadepɔnkɔ no ho hyɛ atade ɛyɛ ahaban mono. Ahaban mono wɔ dadepɔnkɔ no ho, na ne tae nso yɛ tuntum.

Dan kɛseɛ a kanea bobɔ mu, ahabanmono wɔ mu, na ahabanmono no, bi sisi fam bi nso bɔ soro hɔ. nkonnwa si mu, na nkonnwa no bi ahyɛnsodeɛ yɛ tuntum. Pono nso si nkonnwa mmienu mfimfini, kuruwa si mu.

Nantwie bebrebee. Mmɛrima mmiɛnsa ɛka nantwie no ho. Baako ataade, soro a ɔhyɛ ɛyɛ kɔkɔɔ. Baako nso deɛ yasensɛn n'ataade su ne mu. Ahabanmono ɛwɔ wɔn nkyɛn. Nwura bebree. Na nantwie no nso ɛnam nwura no mfimfini.

Nkonnwa bi sisi hɔ. Nkonnwa no ebi ahyɛnsodeɛ yɛ fufuo. Sumiiɛ da nkonnwa no bi mu. Carpet sɛ hɔ, na ahaban mono a ɛwɔ ade tuntum mu nso si akyire hɔ. Egya wɔ nkonnwa no nkyɛn, na kanea nso bɔ soro hɔ.

Mmarima mmienu a wɔreseresere. Wɔn atadeɛ soro a wɔhyɛ yɛ fufuo, na wɔn trouser nso yɛ bibire. Baabo mpaboa a ɔhyɛ nso yɛ tuntum. Baako a ɔgyina akyire no repepa fam, na baako nso kura spray.

Mmarima nkron, mmienu gyina hɔ, na wɔn a wɔtete hɔ no, ebi nsa da anwea mu, ebi nso ɛ koto nsuom a ne nsa hyɛ fam. Mmarima no bi ntade a wɔhyɛ yɛ dɔdɔdeɛ. Ebi nso bibiri wom, na kɔkɔɔ nso wom. Asase wɔ hɔ, na ahaban mono nso wɔ wɔn akyi.

Nnipa bebrebee a wɔgyina hyɛn mu. Ebi hyɛ atare tuntum, ebi nso hyɛ kɔkɔɔ. Hyɛn no a wɔgyina mu no yɛ fufuo. Nwura nso wɔ hyɛn no nkyɛn, na hyɛn baako nso si fufuo no nkyɛn mu.

Dan kɛseɛ, na suneɛ bebrebee gugu nkonnwa ne mu. Ahwehwɛ bɔ hɔ. na Kanea nso bɔ hɔ. Kanea ne bi nso si hɔ. Na centre table pono nso si mfimfin, na plate nso si so. Na ahabanmono nso ɛ si so.

Dan kɛseɛ a mfonin bebree bobɔ mu. Mfonin no bi ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔ sradeɛ, ebi yɛ kɔkɔɔ, na wɔatwerɛ ntwerɛeɛ bebree agu mfonin no mu. Nkonnwa nso a ɛsi hɔ ahyɛnsodeɛ yɛ bibiri a adum.

Mmaa nnan, mmarima nso nnan. Mmaa no ɔbaa baako a ɔyɛ abofra ɛka ho. Wɔn gyina ɛpo ano ɛsa. Na mmarima ne bi mmiɛnsa ɛte hɔ a wɔn ɛbɔ dram. Nwura nso ɛwɔ wɔn akyi.

Mmarima nnum. Ebi akoto na ebi nso gyina hɔ. Ebi hyɛ kyɛ, ɛkyɛ a ɛhyɛ no no yɛ kɔkɔɔ. Wɔkura sofi retutu kwan nkyɛn. Atareɛ a ɛhyɛ wɔn nso yɛ bibiri, na kaa kwan no mu no, anwea gu.

Asogyafoɔ gyina hɔ, na asogyafoɔ no rehwehwɛ nipa ne tirinwi yɛ tuntum no ho. Carpet sa fam hɔ, na aeroplane si wɔn akyi, na kanea bobɔ bobɔ aeroplane no ho. Ebi nso atareɛ a wɔhyɛ yɛ bibire.

Mmarima a ebi ɛhyɛ kyɛ, ebi ataare yasensɛn mu, bibire ne tuntum. Nnua sisi sisi wɔn akyi. Mmarima ne bi te hyɛn ɛso. Na wɔn ekura mfoni.

Nnipa bebrebe a wɔretu mmirika. Ɛbi hyehyɛ nose mask. Ɛbi nso kura phone a wɔremiamia so. Ɛbi hyɛ kyɛ, na ɛbi nso de nneɛma akatakata wɔn anim. Ɛbi atadeɛ a wɔhyɛ yɛ tuntum, ɛbi mpaboa a ɔhyɛ yɛ kɔkɔɔ.